Shangu ine mavara akasiyana siyana. Yakafanana neshangu dziya dzinopfeka mumitambo. Shangu ine mavara anosanganisira ruvara rwe orenji kuchiita rumwe ruvara rwebhuru uye mukati macho makaita mutema.

Muriwo uya watinodaidza kuti kabheji. Kabheji iri rakachekwa nepakati . Rakabatwa neruoko runoratidza kuti ruoko rutsvuku rwuri pasi. Rakagadzikwa pane ruvara rwedombo riri kupenya.

Mushina unoshandiswa mazuva ano kunzvimbo yekubikira. Mushina uyu unoshandiswa nevaye vanobika zvinotapira semakeke. Mushina uyu unoshandiswa kusanganisa zvinhu. Urikuratidza kuti mushina mutsva usati washandiswa urimumapurasitiki.

Chipepa chinotambiswa nevana chakaputirwa nepepa repurasitiki. Pamusoro pacho chakanyorwa kuti churu. Mukati mechipepa umu mune chinyoreso cheruvara ruchena pamwe nepeni.

Gedhe dzvuku rechidziro chinoratidza kuti ndechemuguta. Parutivi regedhe parikuonekwa chimuti chinenge chiruvà. Chine ruvara rwegirini rwakanaka uye munyasi merudziro murikuratidza maruva akadyarwa achiri madiki.

Machira akasiyana siyana akarongedzwa zvakanaka machira ane ruvara ruchena nemamwe ane ruvara rwegoridhe nerimwe rine bhuruu rakasungwa zvekuti pakati pakabatwa negoridhe, machira aya akamira sekuvhariswa.